Otuna omaludhi giimaliwa ya yooloka, tu na omakwanza, ooranda, British pond oshowo ooeuro. Niimaliwa oyo tuu mbika oyi na oongushu dhi ivule.

Ombanga yomapungulilo yaFNB oyili tayi kunkilile oshigwana shi yande oku indila unene iimaliwa. Na una wi iyadha wuli mompumbwe yoshili indila eto shunako oshimaliwa shaantu pethimbo.

Iilandithomwa moositola oyi li mo ya pakelwa melandulathano, omagadhi omagadhi, iikulya iikulya niikunwa. Kehe yimwe oyi li melandulathano nelalakano opo aalandi kaa ya ngwangwanekwe nenge ya kale taa dhedhagula iinima mositola uuna taa landa.

Ombaanga yo Bank Windhoek oyi na iitayi momahala ga yooloka ngaashi Eenhana, Maerua Mall, Rehoboth, Outjo, Okayiti, Oshikango, Ondangwa, Omaruru, oshilandopangelo, Kudu no Katutura.

Iiimaliwa oya simana oshoka oyo hatu longitha oku kandulapo oompumbwe dhetu, ngaashi oku tula kuumbo wetu womapungulilo, okulanda iikulya momagumbo, okufuta oosikola nokulanda iikutu, ano iizalomwa.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okugwanitha po oompumbwe dhawo adhihe, ngaashi okulanda iikulya niizalomwa oshowo okufuta oosikola niipangelo.

Otu na iimaliwa yoo euro niimaliwa mbika ohayi longithwa okugwanitha po oompumbwe dhaantu, ngaashi okufutila aantu oosikola niipangelo oshowo okulanda iikulya niizalonwa.

Otuna omaludhi giimaliwa ya yooloka, tuna Omakwanza, Ooranda, Yuan nosho wo British Pound nosho wo oo Euro. Niimaliwa oyo tuu mbika oyina ongushu yi ivule.

Aantu ohaya longitha iimaliwa opo ya vule oku kandulapo oompumbwe dhawo. Ngaashi oku futa iipangelo, oosikola, oku landa iikulya momagumbo, oku landa iikutu oshowo oku tula kuumbo wawo womapungulilo.

Otu na omaludhi giimaliwa yayooloka, tu na omakwanza, Oolanda, British pound oshowo ooEuro. Iimaliwa oyo tuu mbika oyi na ongushu ya yii vule.

Otu na omaludhi giiponda ya yooloka ngaashi iimaliwa iikukutu oshowo yomafo. Iiponda yetu mbika ohayi tu kwathele, opo tu kandule po oompumbwe dhetu ngaashi okulanda iikulya momagumbo, okufuta oosikola, iipangelo oshowo okutula kuumbo wetu womapungulilo.

Otu na omaliko giiponda ngoka aantu haya longitha okugwanitha po oompumbwe dhawo, ngashi okufuta iipangelo, oosikola, okulanda iikulya momagumbo oshowo oku mbaanga iimaliwa yawo kuumbo wawo woma pungulilo.

Ehumokomeho olya etelela omashina gokudhengitha oondando moositola. Aalandi ngele ya hogolola iilandomwa yawo, ohayi falwa komashina hoka haya pewa kutya oyi na ondando yiimaliwa yi thike peni.

Aantu ohaya longitha iimaliwa opo ya vule oku kandulapo omikundu dhawo, ngaashi oku landa iikulya momagumbo, oku futa iipangelo, oosikola, oshowo oku landa iizalomwa.

Iilandithomwa moositola ohayi pakelwa me landulathano shi ikwatelela komaludhi ngoka ga faathana, nelalakano lyokwaa ha ngwangwaneka noku pilagula aalandi ya kale taya hadha noku konga iilandomwa nuudhigu.

Moositola dhoku landitha iikutu omuna omapopitha geli palupe lwaantu. Ohagazalekwa iikutu mbyoka tayi landitha moositola nelalakano lyoku ulukila aalandi nkene iikutu tayi monika.

Monena aantu ihaya longo we nuudhigu molwa ehumo komesho lyeya muuyuni. Aantu ohaya lingitha okashina hoka haka longithwa okuyalula iimaliwa pehala lyokuyalula tolongitha oonyala dhoye ngoye mwene.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipundi niitaafula yoshinanena mbyoka hayi monikitha momagumbo gawo, na uuna omuntu a kuutumbako ohakala u uvite uunambano lela

Iimaliwa oyasimana oshoka oyo hatu longitha okukandula po oompumbwe dhetu ngaashi okulanda iikulya momagumbo, okufuta iipangelo, oosikola, iikutu, oshowo okupungula kuumbo wetu womapungulilo.

Ooyene yoositola oya longekidha uumbamba moositola dhawo mboka hawu longithwa kaalandi okukwatela mo iilandomwa yawo uuna nenge pethimbo ndyoka taya landa.

Aantu ohaya longitha iimaliwa, opo yavule okukandulapo oompumbwe dhawo. Oompumbwe dhawo ongaashi, okufuta oosikola, iipangelo, okulanda omiti, iikulya momagumbo, oshowo okulanda iizalomwa.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka. Otuna iimaliwa ngaashi oolanda, omakwanza, British pound nayilwe. Kehe oshimaliwa oshina ongushu yi ilile naantu ohaya longitha iimaliwa oku ka ndulapo omaupyakadhi gawo.

Ooyene yoositola oya tulapo uutemba oshowo omambamba ngoka aantu haya longitha uuna taya kalanda iilandomwa yawo. Ehumo lyomeho olye etelela omashina gokudhengitha oondando moositola. Uuna aalandi yahogolola iilandomwa yawo oha yeyi fala pomashina nokupewa kutya otayi kotha ondando yiimaliwa yithike peni.

Ehumokomeho olye etelela omashina goku dhengitha oondando moositola. Naalandi uuna yahogolola iilandomwa yawo , ohaye yi fala komashina nokupewa kutya otayi kosho ondando yiimaliwa yithike peni.

Omiti odha simana oshoma ohadhi tu pe iiti mbyoka hatu vulu oku ilikolela mo iihongomwa ngaashi iitafula, iipundi, oosikopa nuunima wokutula omalovu. Nuuna ya ningwa, ohagu vulu oku yi landitha po se tu mone mo oshimaliwa shoku ikwathela.

Opuna omaludhi giimaliwa yayooloka puna omaKwaza, eeRand, British Pounds nosho wo oEuro. Niimaliwa oyo tuu mbika oyina oongushu yiivule.

Omiti odhasimana oshoka ohadhi gandja omuzile niiti mbyoka hamu vulu oku hongwa iitaafula niipundi yopethimbo lyo shinanena. Iitaafula niipundi mbika ohayi monikitha nawa omagumbo gaantu.

Ombaanga yo Standard otayi tseyithile aakwashigwana ya tule ethano lyolwaala olumbulawu komalungula komapandja gawo gopawungomba no kutumbula edhina lyombaanga yo Standard opo yavule okukutha ombinga mesindano

Omiti ohadhi gandja iikuni yokutema, omuzile osho wo iiti mbyoka hayi nduluka po iihongomwa yomaludhi gayooloka ngaashi iitafula yokulila, iipundi yokukala omutumba mbyoka hayi longithwa wo momagumbo.

Iipundi yoshinanena mbyoka tayi endele pamwe nethimbo ohayi monikitha nawa omagumbo momahala gopamuthika gopombanda. Nayimwe yomuyo oya hongwa momiti.

Uuna aantu yaya koositola yaka landa iinima yawo yomo magumbo, ohaya longitha uutembe nenge uumbamba, mboka hawu kookololwa nenge hawu undulwa, opo kaaya humbate iinima oyindji pomake nuudhigu.

Omiti ohadhigandja omuzile, iikuni, niitayi mbyoka hamuvulu okuhogwa iitaafula yokulila, iipundu yoku kuutumba hayihogwa kaantu mboka yena ontseyo nuunongo wokushininga.

Otuna omaludhi giimaliwa ya yoolokathana ngaashi mbyoka iikukutu, osho wo yomafo. Iimaliwa ohayi longithwa oku kutha po oompumbwe dhetu, ngaashi okufuta oshipangelo, omanongelelo, osho wo okulanda iikulya momagumbo.

Otu na iimaliwa yomaludhi ga yoolokamoshilongo shetu ngaashi iimaliwa iikukutu noshowo yomafo. Iimaliwa ayihe mbika ohayi tu kwathele, opo tu kandule po oompumbwe dhetu ngaashi okulanda iikulya momagumbo, okufuta oosikola, iipangelo oshowo okumbaanga nenge okupungula okashona hoka tu na po koombaanga dhetu dhomapungulilo.

Ombaanga yaFNB oyo ombaanga ndjoka aantu oyendji haya longitha okupungula iimaliwa yawo, nombaanga oyo tuu ndjika otayi kunkilile oshigwana nokutya otashi vulu oku isindanena omagano gatatu omanene muule woomwedhi dhili ndatu.

Iilandithomwa mositola ohayi pakelwa melandulathano, shi ikwatelela komaludhi ngoka ga faathana, nelalakano opo kaaya ngwangwaneke aalandi, yakale taya hadha, nokukonga iilandithomwa nuudhigu.

Otu na omaludhi giimaliwa yayooloka. Tu na omakwanza, oolanda, ooponda osho ooeuro. Iimaliwa oyo tuumbika, oyi na ongushu yiivule no hayi longithwa oku gwanithapo oompumbwe dhaantu.

Iimaliwa oya simana oshoka, oyo hatulongitha okuku kandulapo oompumbwe dhetu, ngaashi okulanda iikulya momagumbo, okufuta iipangelo, oosikola oshowo okutula koombanga dhetu dhomapungulilo.

Iimaliwa monkalamwenyo yomuntu oyasimana oshoka, Oyo hayi longithwa oku kandulapo eepumbwe dhetu, Ngashi oku totapo eengeshefa dhetu dhokulanditha, Okufuta eesikola, Iipangelo, Okulanda iikulya momagumbo oshowo okutula kuumbo wetu womapungulilo woombanga.

Otu na iimaliwa iikukutu osho woo yomafo, iimaliwa oha tu yilongitha oku futa oosikola, oku landa iikulya momagumbo osho woo oku yi mbaanga koombanga dhetu dhomapungulilo dha yooloka.

Otuna omaliko giiponda ngoka aantu haya longitha, okugwanithapo oompumbwe dhawo ngaashi, okufuta oosikola, iipangelo ,oku landa iikulya, niizalomwa naashihe shoka tashi inyenge, otashi pula oku longitha iimaliwa.

Aantu ohaya longitha iimaliwa nelalakano okukandula po oompumbwe dhawo ngaashi okufuta oosikola, okulanda iikulya momagumbo, okufuta iipangelo, okulanda iikutu noshowo okupungula iimaliwa koompungulilo.

Iimaliwa ohayi longithwa okulanda iikulya niizalomwa, okufuta oosikola niipangelo, nakehe shimwe konyala tashi inyenge ohashipula elongitho lyo shimaliwa.

Ombaanga yo NedBank otayi ithana aatondoki ayehe ya ka matuke oshinano shuule wookilometa omulongo, moka oomeme taya ka tondoka oominute omilongo hamano, omanga ootate oominute omilongo ntano na ntano. Ondando yokukutha ombinga omathele gatatu nomilongo ntano, nqangoka ta ka thika methimbo lya uthwa ota ka pewa ombandi. Ano kutha ombinga paife.

Ehumo komeho olyee tekela omashina goku dhengitha oondando moositola, na uuna aalandi yahogolola iilandomwa yawo, ohaye yi fala omashina noku pewa kutya otayi kosho ondando yiimaliwa yithike peni?

Mongashingeyi shampa aantu yayi koostola yaka landa uushikependjewo wawo, manga mostola ino zamo noshinima oho piti peshina moka iinima yina oku dhengelwa. Omanga methimbo lyonale aantu oyali haya kutha iinima mbyoka ya hala oku landa e tayi ka shangwa momambo opo nawa ya pitemo nayo moostola.

Ombaanga yaNedbank oatayi ithana aatondoki ayehe ya ka matuke oshinano shuule wookilometa omulongo moka oomeme taya ka tondoka ominute omilongo hamano, omanga ootate taya ka tondoka ominute omilongo ntano nantano. Ondando yoku kutha ombinga oondola omathele gatatu nomilongo ntano, naangoka taka thika methimbo lyuuthwa oataka pewa ombandi, ano kutha ombinga paife.

Uuna tuna mpoka tatuyi, ohatu longitha omikalo odhindji dhayooloka dhiiyenditho ngaashi, okweenda kolupadhi, okulongitha iihauto, nenge okulongitha uumoota, opo tuka thike nombili.

Ombaanga ya standard Bank ota yi tseyithile aakwashigwana mboka ye na ohokwe oku kutha ombinga methigathano lya Standard Bank. Opo ya tule ethano lyolwaala olumbulawu komapandja gawo gwopaungomba noku tumbula edhina lyoStandard Bank opo ya vule oku kutha ombinga mesindano.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipundi osho wo iitaafula yoshinanena mbyoka hayi monikitha nawa moondunda dhokuuhala na uuna omuntu aakuutumba ohakala uuvite uunambano.

Momagumbo ogendji konyala gopamuthika gwondoolopa, ohamu kala muna oondunda dhokuuhala moka hamu kala muna iipundi yoku kala omuntumba oshowo iitafula.

Otuna iimaliwa pamaludhi gaali ngaashi iikukutu, osho wo iimaliwa yomafo. Iimaliwa ohayi longithwa okukandula po oompumbwe daantu, osho wo natango okuyi mbaanga ngele ya longwa.

Ombaanga yo NedBank otayi ithana aatondoki ayehe ya ka matuke oshinano shuule wookilometa omulongo, oshowo ookilometa ntano. Nondando yokukutha ombinga oondola ethele nomilongo ntano. Naangoka ta ka thika tango ota ka sindana ombandi, okambindja koshituthi osho tuu shoka oshowo oondola eyovi limwe nomathele gatano, ano kutha ombinga paife ngeyi.

Omiti odha simana oshoka ohadhi gandja iikuni, omizile oshowo iiti mbyoka hayi ndulungwapo iihongomwa yomaludhi ga yooloka ngaashi iitafula yokulila noshowo iipundi yokukuutumba, mbyoka hayi longithwa pomahala gomainyanyudho nenge momagumbo.

Omiti odha simana oshoka ohadhi gandja iikuni ,omuzile oshowo ohayeeta po iilongonwa yomaludhi gayooloka ngaashi iitafula yoku lila oshowo iipundi yokukala omutumba

Uuna wi iyadha wa yi momatala omu na uundunda owundji mu na uundunda wiikulya nosho woo uundunda wiikutu no woongaku. Aantu oha ya landitha iikutu yoomeme nosho woo yootate, oongaku opo yi ilikolelemo oshimaliwa no yavule oku ikwatha.

Kehe oshilongo oshina kutya iimaliwa yasho oyina ondjundo yongushu yithiike peni. Nongele omuntu tayi koshilongo shilwe, iimaliwa ye ohayi lundulukilwa mongushu yiimaliwa yomoshilongo omo tuu moka. Aantu ohaya longitha iimaliwa oku kandulapo oompumbwe dhawo osho woo okuyi mbaanga kuumbo woma pungulilo gawo.

Ooyene yoongeshefa dhiikulya oya longekitha uumbamba moositola dhawo. Ohawu longithwa kaalandi opo ya vule okutula mo iilandomwa yawo pethimbo ndyoka taya landa

Ombaanga yo Bank Windhoek ohayi gandja omakwatho moshigwana nomoosikola ga yambidhidhe mboka ye li moompumbwe itaaya vulu oku ikwatha kuyo yene. Nenge aavali yawo itaaya vulu oku ya gwanithila po oompumbwe dhawo adhihe.

Iimaliwa oya simana oshoka ohayi dhana onkandangala monkalamwenyo yomuntu . Ohayi longithwa okulanda iikulya niizalomwa, okufuta oosikola

Omiti odha simana oshoka ohatu ilikolele ko iikuni yoketema oshowo iiti yokuhonga mo iihongomwa ngaashi iipundi yokuutumba oshowo iitafula koku lila.

Otuna omaludhi giimaliwa ya yooloka ngaashi oolanda, omakwanza, British pound, ooEuro na yilwe ya gwedhwa po niimaliwa oyo tuu mbika oyina oongushu dhiivule shi ikolelela kutya moshilongo moka wuli oshimaliwa shoka otashi kosho ngiini.

Otuna omaliko giiponda, ngoka aantu ha ya longitha oku gwanithapo oompumbwe dhawo, ngaashi oku futa oosikola, iipangelo okulanda iikulya niizalomwa. Naashihe shoka tashi inyenge otashi pula elongitho lyiimaliwa.

Iilandithomwa moositola ohayi pakelwa melandulathano shiikwatelela komaludhi ngoka gafaathana nelalakano lyoku haangwangwaneka aalandi yaa kale taya adha nokukonga iilandithomwa nuudhigu.

Ehumokomeho olye etelela omashina gokudhengitha oondando moositola. Uuna aalandi ya hogolola iilandomwa yawo, ohaye yi fala pomashina nokupula kutya otayi kotha ingapi ondando yiimaliwa yi thike peni.

Otu na iimaliwa yomaludhi ga yooloka ngaashi omakwanza, ooranda, British pound oshowo ooeuro. Iimaliwa oyo tuu mbika ohatu yi longitha oku kandula po oompumbwe dhetu.

Iilandithomwa moositola ohayi pakelwa melandulathano shi ikwatelela komaludhi ngoka ga faathana, nelalakano lyokwa ha pilagula aalandi ya kale taya hadha nokukonga iilandomwa nuudhigu.

Otu na omaludhi giimaliwa ga yooloka. Otu na ooBritish Pound, omakwanza, ooranda noshowo ooEuro. Kehe oshimaliwa oshi na ongushu yasho yi ilile. Aantu ohaya longitha iimaliwa mbika okugwanitha po oompumbwe dhawo nokufuta oosikola.

Otu na omaludhi giimaliwa ga yooloka niimaliwa mbino oha yi longithwa kaantu okugwanithapo oompumbwe dhawo, okulanda iikulya, iizalomwa, okufuta iipangelo, oosikola nakehe shoka taya longitha monkalamwenyo yawo oha shi pula elongitho lyoshimaliwa.

Otu na omaludhi giimaliwa yayooloka, tu na iimaliwa iikukutu nosho woo yomafo. Iimaliwa oyo tuu mbika oyi na ongushu yivule shi ikolelela kutya oyomoshilongo shiipi.

Iiimaliwa oyasimana oshoka aantu ohaya longitha iimaliwa okugwanithapo oompumbwe dhawo ngaashi okufuta oosikola , iipangelo, okulanda iikulya momagumbo noshowo iizalomwa.

Iimaliwa oya simana oshoka, oyo aantu haya longitha okukandulapo oompumbwe dhawo. Ngaashi, okutula muumbo wawo womapungululilo, okulanda iikulya momagumbo, okufuta osikola, iipangelo, oshowo okulanda iizalomwa yawo.

Omatala ogo ehala lyomalandithilo hoka haku adhika iilandithonwa yomaludhi agehe. Aantu ohaya mono ompito yoku ka landitha iinima yawo yoshiwambo. Ngaashi Iilya, iilyaalyaaka, uusila, oomboga, omapungu, omakunde nayilwe ya gwedhwa po.

Oeuro oyo yimwe yomiimaliwa mbyoka hayi longithwa kiilongo yi ili noyi ili. Oya simana, oshoka aantu ohaya ye yi longitha okukandula po oompumbwe dhawo ngaashi okufuta iipangelo, oosikola, okulanda iikulya momagumbo oshowo okumbaanga nenge okupungula kuumbo wawo womapungulilo.

Otu na omaludhi giimaliwa gayooloka tu na omaKwanza, ooRand, British Pound osho wo ooEuro niimaliwa oyo tuu mbika oyi na oongushu dhiivule. Ohatu yi longitha okukandula po oompumbwe dhetu ngaashi okulanda iikulya momagumbo, okufuta oosikola, iipangelo osho wo okupungula kuumbo wetu womapungulilo.

Aantu ohaya ulike uunongo wawo okunduluka po iitaafula niipundi okuza mehongo lyomiti nelalakano yokuninga iimaliwa opo yi ikwathele nokugwanitha po oompumbwe dhawo adhihe.

Omatala ogo ehala lyo malandithilo hoka haku adhikwa iilandithomwa yoma ludhi agethe. Aantu oha yamono ompito yo kukalanditha iinima yawo yoshiwambo, ngaashi uusila, oomboga, oonyandi, oohi, oonangu nayilwe yagwedhwapo.

Otuna omaludhi giikwamboga ya yooloka ngaashi omatama, uunawamundesha, oonyanga nayilwe yagwedhwapo. Iikwamboga mbika ohayi gandja ompito yiilonga kaa kwashigwana okulonga mii kunino noku landitha opo yamone okwii kwathela.

Otuna omaliko giiponda ngoka aantu haya longitha okugwanitha po oopumbwe dhawo ngaashi okufata oosikola, iipangelo, okulanda iikulya yomomagumbo, izalomwa nokwiiyimbanga kuumbo wa wo womapungulilo.

Iilandithomwa moositola ohayi pakelwa melandulathano shi ikwatelela komaludhi ngoka ga faathana ,nelalakano lyokwaahangwangwaneka nokupilagula aalandi, kaaya kale taya hadha noku konga iilandomwa nuudhigu.

Iimaliwa oya simana, oshoka oyo hatu longitha okukandulapo oompumbwe dhetu. Ngaashi, okufuta oosikola, okulanda iikulya momagumbo, okufuta iipangelo, okulanda iizalomwa, noshowo okutula kuumbo wetu womapungulilo.

Kehe oshilongo oshina kutya iimaliwa yasho oyina ondjuno yongushu yithike peni. Nangele omuntu toyi koshilongo shimwe iimaliwa ye ohayi lundululwa mongushu yiimaliwa yomoshilongo moka.

Ehangano lyo NedBank otali indile mboka yena iikutu, oothewa oshowo omambo yeyi thikithe piitayi mbyoka yi yali popepi opo yi ka yambidhidhe aantu moshigwana mboka yeli mompumbwe itaaya vulu okwi ikwathela ku yoyene.

Iimaliwa oya simana oshoka ohayi longithwa oku futa oosikola niipangelo uuna aantu taya ehama. Ohayi landele woo aantu iizalomwa opo yiisiikile komalutu gawo niikulya opo ya lye ya vule oku kala yena oonkondo.

Kehe oshilongo oshi na kutya iimaliwa yasho oyi na ondjundo yongushu yi thike peni. No ngele omuntu tayi koshilongo shilwe, iimaliwa ye ohayi lundululilwa mongushu yiimaiwa yo moshilongo shoka.

Omatala ogo ehala lyomalandithilo, hoka haku adhika iilandithomwa yomaludhi agehe kondandalunde. Aantu ohaya mono ompinto yokuka landitha iinima yawo komatala ongaashi iikwamboga, iiyimati. Ohaya landitha wo iinima yOshiwambo ngaashi uusila, oomboga nayilwe ya gwedhwa po.

Otu na iimaliwa ya yooloka, tu na oondola, tu na ooEuro, tu na omakwanza nayilwe ya gwedhwa po. Kehe iimaliwa yokiilongo yi ili no yi ili oyi na sha ongushu ya yooloka.

Aantu ohaya longitha iimaliwa opo ya gwanitha po oompumbwe dhawo adhihe ngaashi okulanda iikulya niizalomwa oshowo okufuta oosikola niipangelo.

Iimaliwa oya simana oshoka oyo hatu longitha oku kandulapo oompumbwe dhetu, ngaashi oku futa oosikola, iipangelo noshowo okulanda iikulya momagumbo noku pungula kuumbo wetu womapungulilo.

Ehumo komeho olya ndulukapo omithika dhopombada ,dha yooloka onkene mopaife aantu ihaya yalula iimaliwa koonyala ihe ohaya longitha uushina woku yalulitha.

Ombaanga yoFNB oyina egandjo lyomukuli gwa ngambekwa, moka omuntu apitikwa a indile omukuli, uuna iiyadha eli mompumbwe, ye eyi fute pethimbo ndyoka lyu uthwa.

Monena aantu ihaya longowe nuudhigu, molwa ehumo komeho ndoka lyeya muuyuni, aantu ohaya longitha ookompiuta oku andjaganeka uuyelele, okupitila komapandja gopaungoba opo aantu yamone shoka tashi nyenge muuyuni.

Moshilongo shetu otu na mo iimaliwa mbyoka opo ya piti noshowo iikulu mbyoka twa kala nale hatu longitha. Aantu ohaya longitha iimaliwa mbika okungwanithapo oompumbwe dhawo ngaashi: okufuta oosikola, iipangelo, okulanda iikulya, iizalalomwa, oshowo okumbaanga kuumbo wawo womapungulilo.

MoNamibia otuna mo omaludhi giimaliwa, na kehe oshimaliwa okuna oshilimbo nokwa thanekwa limwe lyo momapendafule. Niimaliwa mbino ohayi longithwa oku gwanitha po oompumbwe dhaantu ngaashi oku futa oosikola niipangelo osho woo oku landa iizalonwa niikulya.

Aantu ohaya longitha iimaliwa kehe mpoka taayi kutya nee omoshilongo sho popepi nenge sho kokule, nelalakono opo yakandulepo oompumbwe dhawo ngaashi okufuta oosikola, iipangelo, okulanda omiti, iikulya momagumbo oshowo okupungula kuumbo wawo woma pungulilo.

Otuna omaliko giiponda ngoka aantu haalongitha oku gwanithapo oompumbwe dhawo ngaashi okufuta oosikola, iipangelo okulanda iikulya niizalomwa. Nokuyi mbaanga kuumbo wetu woma pungulilo.

Iipundi niitaafula yo pamuthika gopashinanena mbyoka tayi endelele pamwe nehumokomeho yimwe yomuyo yahongwa momiti ohayi monikitha nawa omagumbo.

Otuna omaludhi giimaliwa yayooloka tuna omakwanza, ooranda oshowo oEuro niimaliwa oyo tuu mbika oyina ongushu yiivule no ohayi longithwa okugwanithapo oompumbwe dhaantu monkalamwenyo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku gwanithapo oompumbwe dhawo adhi e,Ngaashi okulanda iikulya niizalomwa oshowo okufuta oosikola niipangelo.

Iipundi niitafula yopamuthika gwopashinanena ndjoka tayeendele pamwe nehumo komeho, ohayi monikitha nawa megumbo unene moondundu ndjoka ha yi thikile aayenda.

Iimaliwa ohayi talikako yina ongushu ya yooloka oshoka kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho kutya oyina ongushu yithike peni. Ngele omuntu ayi koshilongo shimwe iimaliwa ye ohayi lundululilwa mongushu yiimaliwa yomoshilongo mo.

Otuna iimaliwa yomaludhi gayoolokathana shi ikwatelela kutya iimaliwa mbyoka oyo moshilongo shinipo. Tuna iimaliwa ngaashi oEuro, ooranda, British pond nayilwe yagwedhwa po. Iimaliwa mbika oyina ongushu ya yoolokothana.

Iilandithomwa moositola oyili mo yapakelwa melandulathano yaningila kutya okunwa okuli kombinga yawo, okulya okuli kombinga yawo, omagadhi gokugwaya osho wo oothewa odhili kombinga yadho. Shika oshaningwa nelalakano opo uuna aalandi taye ya okulanda iinima yawo kaaya ngwangwane yo kaaya vundakanithe iinima moositola

Iilandithomwa moostola ohayi pakelwa melandulathano shi ikwatelela komaludhi ngoka ga faathana nelalakano opo aalandi kaangwangwane yo yakale taya hadha noku konga iilandomwa nuudhigu.

Iipundi niitaafula yopamuthika gwoshinanena yomaludhi gayooloka mbyoka tayi endele pamwe nehumo komeho. Ohayi monikitha nawa omagumbo nomahala gomainyanyudho.

Ooyene yoostola oya longekidha omambamba oshowo uutemba mboka hawu longithwa kaalandi una taya landa iilandomwa yawo mostola. Nehumo komeho olye etelela omashina goku dhengitha oondando moostola, naalandi una yahogolola iilandomwa yawo ohaye yi fala pomashina noku pewa kutya otayi kosho ondando yiimaliwa yithike peni.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okugwanithapo oompumbwe dhawo adhihe. Ngaashi okulanda iikulya niizalomwa, okufuta osikola, oshowo iipangelo.

Oshimaliwa osha simana monkalamwenyo yomuntu kehe, oshoka ohashi kwathele omuntu okugwanitha po oompumbwe dhe. Dhimwe dhoomompumbwe ongaashi okufuta oosikola niipangelo, okulanda iikulya noshowo iizalomwa.

Ooyene yoositola ohaya kutu aanilonga mboka haya tulamo elandulathano mositola, na iilandithomwa mositola ohayi pakelwa melandulathano shiikwatelela komaludhi ngoka ga fathana nelalakono lyo kwaa hangwangwaneka aalandi.

Moshilongo kehe omuna iimaliwa mbyoka hayi longithwamo ano tuna omaludhi giimaliwa ya yoolokathana ngaashi ooranda, omakwanza, oo Euro British pound nayilweya gwedhwapo. Iimaliwa oyo tuu mbika oyina oongushu dhi ivule.

Opuna omahala gamwepo moka aantu haya vulu okuyala, nenge okuleka iikutu yawo, opo yavule okulanditha, yo oyii monenemo shomboloto, yo yavule wo natango oku yambidhidha aakwanezimo yawo.

Otu na omaliko giipuna ngoka aantu haya longitha oku gwanitha po oompumbwe dhawo. Ngaashi oku futa oosikola, iipangelo, okulanda iikulya, iizalomwa noshowo oku pungula koombaanga dhawo dhomapungulilo.

Otuna omaludhi giili giimaliwa moka tuna moEuro, British pond oshowo iimaliwa yomafo. Iimaliwa mbino ohayi longithwa okugwanitha po oompumbwe dhetu adhihe dhomokukalamwenyo kwetu.

Otu na iimaliwa yomaludhi ga yooloka, ya za kiilongo yi ili noyi ili ngaashi oopula, omakwanza, oolanda, ooEuro oshowo ooBritish pound.

Iilandithomwa mostola ohayi pakelwa melandulathano shiikwatelela komaludhi ngoka gafaathana, nelalakano lyokwaangwangwaneke aalandi yakale taya hathadha nokukonga iilandomwa yawo nuudhigu.

Iimaliwa oya simana oshoka, oyo aantu haya longitha oku kandulapo oompumbwe dhawo ngaashi, oku futa oosikola, iipangelo, okulanda omiti nosho wo iikulya momagumbo niizalomwa yoku zala.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landitha iipundi niitafula yoshinanena. Mbyoka hayi monikithitha nawa momagumbo gawo unene tuu moondunda dhoku uuhala. Na una omuntu akuntumba oha kala uvite uunambano.

Iilandithomwa moositola, ohayi pakwelwa melandulathano shi ikwatela komaludhi ngoka gafaathana. Nelalakano lyoku ha ngwangwaneka nokupilagula aalandi yakale taya hadha nokukonga iilandomwa nuudhigu.

Iilandithomwa moositola ohayi kala ya pakelwa melandulathano shi ikwatelela komaludhi ngoka gafaathana. Nelalakano lyokwaaha ngwangwaneke nokupilagula aalandi, ya kale taya hadha nokukonga iilandomwa nuudhigu.

Oshimaliwa oshina omutse gomuntu tuna iimaliwa iikukutu niimaliwa yomafo .Iimaliwa ohatuyi longitha oku landa iikulya, okufuta oosikola, okufuta oondjo ndhoka tuna oshowo oku pungula kombaanga dhetu.

Otu na omaludhi giimaliwa yayooloka, tuna oolanda noshowo omafo. Iimaliwa mbika ohatuyi longitha okugwanithapo oompumbwe dhetu, ngaashi okulanda iikulya megumbo, okufuta oosikola, iipangelo noshowo okwiipungula komambo getu gomapungulilo.

Ombaanga yo mapungulilo yoBank Windhoek oyina oompito dhoku patulula okambo koma pungulilo giimaliwa yo kwiikwathela petameko lyomuvo uuna oosikola tadhi tameke.

Iimaliwa oya simana oshoka oyo hatu longitha oku kandulapo oompumbwe dhetu ngashi okufuta ooskola, iipangelo, oku landa iikulya momagumbo, okuya mbidhidha mboka yeli mopumbwe oshowo okupungula kuumbo wetu woma pungulilo.

Owu li oshilyo shaBAnk Windhoek nowu na ohokwe okulongitha ongodhi yoye yopeke okulanda olusheno, okuitumina oshimaliwa ngoye mwene nenge okutumina omuntu oshimaliwa to longitha ongodhi yoye? Oho vulu wo okutuminwa oshimaliwa kumukweni uuna naye e na ombaanga yoBank Windhoek.

Otuna omaliko giiponda ngoka aantu haya longitha okugwanithapo ompumbwe dhawo ngaashi okufuta iipangelo , ooskola, iikulya momagumbo, oku landa iizalomwa yawo oshowo okuumbanga uumbo wawo wo mapungulilo.

Otu na omaludhi giimaliwa ya yoloka tu na omakwanza, oranda, British pound oshowo Euro. Iimaliwa oyo tu mbika oyi na ongushu ya yoloka naantu ohaya longitha iimaliwa mbika ku gwanitha po oompumbwe dhawo adhihe.

Ombaanga yoFNB ota yi pula aantu yatothemo aasindani yahugunina muudhano wetanga lyomokambamba opo yavule okwiisindanena omagano, nesiku lyahugunina omasiku omulongo gaFebruali omunvo omayuvi gaali nomilongo mbali nantano.

Monena aantu ihaya longowe nuudhigu molwa ehumo komeho ndyono lyeya muuyuni. Aantu ohaya longitha ookompiyuta oku andjakaneka uuyelele okupitila komapandja gopaungomba, opo aantu ya mone shoka tashi inyenge muuyuni.

Monena aantu ihaa longowe nuudhingu molwa ehumokomeho ndjoka lyeya muuyuni. Aantu ohaa longitha oocomputer oku andjakaneka uuyelele oku pitila komapandja gopawungomba. Opo aantu ya mone shoka tashi inyenge muyuuni.

Iipundi yo pamuthika go shinanena, mbyoka ta yi endele pamwe nehumo komeho oha yi monikitha nawa omagumbo, na omuntu akuutumbako oha kala uvite uunambanu lela.

Omiti ohadhi gandja iikuni, omizile oshowo iiti mbyoka hayi longithwa oku ndulukapo iihongomwa yomaludhi gayooloka , ngashi iitafula yokulila, iipundi yokukatumba oshowo oosikopa dhoku pungula iikutu , nenge kehe shimwe shoka wiyadha tovulu okushi tula mosikopa.

Owu li wu na ongeshefa yoye nowa hala okuyi patululila okambo komapungulilo? Otu na ombaanga yaNedbank ndjoka hayi gandja oshali shaMuhongi kaanangeshefa ayehe, opo ya patulule uumbo woongeshefa wawo itaya tula ko nande odola yasha kuumbo hoka.

Iilandithomwa moositola ohayi pakelwa melandulathano shiikwatelela komaludji ngoka gafaathana nelalakano lyokwaangwangwaneka noku pilagula aalandi yakale taya hadha noku konga iilandomwa nuudhigu.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipundi niitaafula yoshinanena mbyoka hayi monikitha nawa momagumbo gawo. Nuuna omuntu a kuutumba ko oha kala uuvite uunambano lela.

Otuna omaludhi giikwamboga ga yooloka ngaashi oonyanga, uunawandesha, omatama, omboga nayilwe ya gwedhwa po. Iikwamboga mbika ohayi gandja oompito dhiilonga kaakwashigwana oku longa miikunino oshowo oku landitha iikwamboga yimwe po etaya imonene mo iimaliwa.

Ombaanga yoFNB oyi na egandjo lyomukuli lyangambekwa moka omuntu a pitikwa owala iindile omukuli uuna uuvite e li mompumbwe ye e yi fute pethimbo ndyoka lya uthwa.

Aantu oha yalongitha iimaliwa okwiikwathela moonkalamwenyo noku gwanithapo oompumbwe dhawo adhihe, ngaashi oku futa oosikola niipangelo nosho wo okulanda iikulya niizalomwa.

Iilandithomwa moositola oyili mo ya pakelwa nawa melandulathano, nelalakano opo aalandi kaya ngwangwane. Ooyene yoositola oya longekidha wo uumbamba moositola dhawo, mboka hawu longithwa kaalandi okukwatela mo iilandomwa yawo, una pethimbo ndyoka taya landa.

Aantu ngele tayayi komahala ga yooloka pena oshinano nenge popepi yamwe ohaya ende koompadhi, omanga yamwe mboka yena iisimpo ohaya lefe oomota opo ya kathike mpoka yu uka pethimbo noya gamenwa.

Omiti ohadhi gandja omizile niiti moka hamu hongwa iipundi niitafula tayi endele pamwe nethimbo lyoshinanena. Iipundi niitafula oyo tuu mbika, ohayi monikitha nawa momagumbo gaantu.

Owa hala okuninga oshilyo shaBank Windhoek? Ombaanga ndjika yaBank Windhoek oyi li moshilongo ashihe, yi li pomahala ga yoolokathana ngaashi Eenhanha, Maerua mall, Rehoboth, Outjo, Keetmanshoop, Oshikango, Ondangwa, Omaruru, Windhoek Ausspanplatz, Kudu nomoKatutura oshowo modoolopa yaShakati.

Otuna omaludhi giimaliwa ya yooloka tuna omakwalya ooranda, British pond, oshowo oEuro niimaliwa oyina ongushu yiivule nohayi longithwa oku kwathela aantu moompumbwe dhawo.

Otu na iimaliwa yomaludhi ga yooloka oku za kiilongo yiili noyiili. Tu na iimaliwa ngaashi omakwanza, letishpond, ooranda osho wo ooEuro, niimaliwa mbika oha tuyi longitha oku landa oompumbwe dhetu osho wo oku pungula kuumbo wetu woma pungulilo.

Ombaanga yo Standard Bank otayi tseyithile aakwashigwana ya tule ethano lyolwaala olumbulawu komalungula komapandja gawo yopaungomba noku tumbula edhina lyo mbaanga yaStandard Bank opo ya vule okukutha ombinga mesindano.

Ooyene yostola oya longekidha uumbamba moositola dhawo mboka hawu longithwa kaalandi, oku kwatela mo iilandomwa uuna nenge pethimbo ndjoka taa landa iinima yawo moositola.

Otuna omaliko giiponda ngoka aantu haya longitha oku gwanitha po oompumbwe dhawo ngaashi oku futa iipangelo, oosikola, oku landa iikulya momagumbo, iizalomwa noku yi mbaanga kuumbo wawo womapungulilo.

Otuna omaludhi giimaliwa, tuna iimaliwa iikukutu oshowo iimaliwa yomafo niimaliwa ayihe mbino ohayi longithwa oku gwanitha po oompumbwe dhaantu ayehe ngaashi oku landa iikulya niizalomwa oshowo okufuta oosikola niipangelo.

OoEuro oyo yimwe yomiimaliwa mbyoka aantu haya longitha, oku gwanitha po oompumbwe dhawo, ngaashi oku futa iipangelo, noosikola oshowo oku landa iikulya niizalomwa.

Otuna iimaliwa yomaludhi ga yooloka, iimaliwa yaza kiilongo nokiilongo iimaliwa oyo tuu mbyoka oyi na ongushu ya yooloka. Iimaliwa ohayi longithwa oku landa iipumbiwa yetu, osho wo okufuta omanongelelo noku mbaanga koombaanga dhetu dhoma pungulilo.

Aantu ohaya landa iitaafula niipundi yoshinanena mbyoka tayi endele pamwe nethimbo. Ohaya longitha iitaafula okukwatela po iinima yawo ngaashi uukopi, uuyaha nayilwe ya gwedhwa po.

Otu na omaludhi giimaliwa ya yooloka, tu na iimaliwa iikukutu osho wo iimaliwa yomafo. Omaludhi giimaliwa ogo tuu ngaka ohaga longithwa okugwanitha po oompumbwe dhaantu monkalamwenyo.

Moshilongo shetu Namibia, omuna iimaliwa yomafo mbyoka ya longwa mo ngaashi ooranda omulongo, ooranda omilongo mbali, omilongo ntano, ethele, osho wo omathele gaali. Niimaliwa mbyoka oyina iilimbo oyindji.

Iimaliwa oyasimana oshoka oyo aantu haya longitha oku kandulapo oompumbwe dhawo ngaashi oku futa iipangelo, oosikola, okulanda omiti, osho woo yokulya momagumbo noku mbaanga koombaanga dhawo dho mapungulilo.

Ehumo komeho olye etelela omashina gokudhengitha oondando moositola, na uuna aalandi yahogolola iilandomwa yawo oha yeyi fala pomashina noku pewa kutya otayi kosho ondando yiimaliwa yithike peni.

Otu na omaludhi giimaliwa ga yooloka ngaashi ooeuro, British pound, omakwanza, ooranda, ooUSD nayilwe ya gwedhwa po. Iimaliwa oyo tuu mbika oyi na ongushu yawo yi ilile.

Otu na iimaliwa yomaludhi ga yooloka, tu na iimaliwa ngaashi British pound, omakwanza, ooranda oshowo ooeuro. Iimaliwa mbika oya simana oshoka ohatu yi longitha okulanda iipumbiwa yetu. Iimaliwa oyo tuu mbika oyi na ongushu yayooloka.

Otuna omaludhi giimaliwa ya yooloka tuna omakwanza ooranda ,British pond oshowo oero niimaliwa oyo tuu mbika oyina ongushu ya yoolokathana nohayi longithwa kaskwashigwana pkugwanitha po oompumbwe dhawo.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu oshoka oyo hayi longithwa oku kandulapo oompumbwe dhetu ngaashi oku futa oosikola, iipangelo, okulanda omiti, iikulya momagumbo niizalomwa noku yambidhidha mboka yeli mompumbwe.

Aantu ohalongitha ombanga oku pungula iiponda yawo opo yawape okwilongitha nawa nelalakano lyokwayi hanangulapo una yeya kaleka momagumbo.

Iimaliwa oyasimana oshoka ohayi yambidhidha aantu yakandule po oompumbwe dhawo ngaashi okufuta oosikola, iipangelo, okulanda omiiti osho wo okupungula koombanga dhawo dhomapungulilo.

Ehumokomeho olye etelela omashina gokudhengitha oondando moositola. Aalandi uuna yahogolola iilandomwa yawo, ohaye yi fala pomashina nokupewa kutya otayi kosho ondando yiimaliwa yithike peni.

Otuna iimaliwa ya yooloka , ngaashi omakwanza, ee euro, ooranda osho woo . Iimaliwa mbika oyina ongushu yi ivule nohayi longithwa kaantu oku landa oompumbwe dhawo, ngaashi iikulya moma gumbo nokufuta oisikola.

Omatala ogo ehala lyomalandithilo hoka haku adhika iilandithomwa yomaludhi agehe konyala. Aantu ohaa mono ompito yoku kalanditha iinima yawo yoshiwambo ngaashi omboga uusila nayilwe yagwedhwapo.

Oto vulu okulongitha oka kalata koye ko NedBank . Mositola kehe oku landa iilandomwa yoye nokupewa oshimaliwa koomuma uuna wi iyadha wu li mompumbwe ya sho.

Owuli wa pumbwa oshimaliwa shomeendelelo? Ndele kuwete kutya oto uka peni? Za mo momalimbililo Standard bank oha gandja omukuli, noku kwathele mboka yeli mo pumbwe yoshimaliwa.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipundi niitaafula yoshinanena , mbyoka hayi monikitha nawa momagumbo gawo, na uuna omuntu akuutumbako ohakala uuvite nuunambanoelela.

Aantu ngele taya yo komahala ga yooloka hoka ku na oshinano, yamwe ohaya ende koompadhi omanga yamwe mboka ye na iiyemo haya lefe oomoota opo ya kathike mpoka yuuka.

Iimaliwa oya simana oshoka oyo aantu haya longitha okukandulapo oompumbwe dhawo ngaashi okufuta oosikola niipangelo , okulanda iikulya momagumbo oshowoo okupungula kuumbo wawo womapungulilo.

Omagumbo ogendji konyala ngoka gatungwa po pamuthika gwopadoolopa ohamu kala muna ondunda yokuuhala oshowo yokulila. Nomondunda omo tuu moka ohamu kala munasha iipundi iiwanawa yoku kala omutumba oshowo iitaafula yokulila.

Otuna omaludhi giimaliwa ya yooloka. Tuna omaKwanza, ooRanda, British Pound osho wo ooEuro. Niimaliwa oyo tuu mbika oyina oongushu yi ivule nohayi longithwa okugwanitha po oompumbwe adhihe dhaantu.

Iimaliwa oyasimana oshoka oyo aantu haya longitha okukandulapo oompumbwe dhawo ngaashi okulanda iilandomwa yomegumbo, okufuta oosikola, iipangelo osho woo okutula kuumbo womapungulilo.

Iilandithomwa mositola ohayi kala yapakelwa melandulathano shi ikwatelela komaludhi ngoka gafaathana, nelalakano lyokwaaha ngwangwaneka noku pilagula aalandi yaakale taya hadha noku konga iilandithomwa yawo nuudhigu

Otuna iimaliwa yili pomaludhi ngaashi iimaliwa iikukutu oshowo iimaliwa yomafo. Aantu ohaya longitha iimaliwa oku gwanithapo oompumbwe dhawo ngaashi okufuta oosikola niipangelo ,okulanda iikulya momagumbo oshowo iizalomwa yawo.

Aantu mboka yena uunongo ohaya longitha uunongo wawo okundulukapo iitafula niipundi okuza mehongo lyomiti. Nelalakano oku ninga iimaliwa yi ikwathele noku gwanitha po oompumbwe dhawo.

Otu na omaludhi giimaliwa ga yololoka, tu na iimaliwa iikukutu oshowo yomafo. Iimaliwa ayihe mbyono oyi na ongushu ya yoolokathana. Niimaliwa mbino ohatu yi longitha okulanda iipumbiwa yetu.

Otuna aantu yomikalo dha yooloka, moka tuna aanamutima henda, aasili shimpwiyu, naamboka kaayena ohenda. Otuna ongudu yaantu mboka haya iyamba noku yambidhidha aantu mboka ya pumbwa oma kwatho.

Akwashingwana ohaya kunu iihape ningumutulu nelalakano lyokukalanditha komahala gili nogili nambyoka hayi kunwa ongaashi: omayapula, omalemune, ongongo, omambanana nayimwe yangwedhwapo.

Iipundi niitaafula yopamuthika goshinanena yili momaludhi ga yooloka mbyoka tayi endele pamwe nehumo komeho ohayi monikitha nawa omagumbo momahala.

Ehumo komeho olya nduluka po omithika dhopombanda dha yooloka. Onkene omuntu mopaife iho yalula iimaliwa koonyala ihe ohaya longitha uushina wokuyalulitha iimaliwa.

Otuna omaludhi giimaliwa ga yooloka . Tuna omakwanza, ooranda, British paund nosho woo ooEuro. Niimaliwa oyo tuu mbika oyina oongushu dhi ivule.

Ombanga yoNedbank otayi ithana aatondoki ayehe yaka matuke oshinano shokilometer omulongo. Moka oomeme taka matuka ominute omilongo hamano. Oma nga ootate ominute omilongo ntano nantano. Ondando yoku kutha ombinga odollar omathele gatatu nomilongo ntano. Naangoka taka thika muule wethimbo lyu uthwa ota ka pewa ombandi. Ano kutha ombinga paife.

Ombaanga yomapungulilo yoBank Windhoek oyi na iitayi pomahal aga yooloka ngaashi kEeana, Maerua Mall, Rehoboth, Outjo, Okaiti, Oshikango, ondangwa, Omaurur, okudu, Okatutura nomahala galwe ga gwedhwa po.

Otuna oombaanga odhindji moshilongo shetu tuna, Bank Windhoek, Nedbank osho wo FNB. Uuna wiiyadha wuli kokule nombaanga yoyene yaFNB, oto vulu okulongitha ongodhi yoye yopeke opo wutumine omuntu oshimaliwa shoka wahala okutuma nenge okutala owundji woshimaliwa shoka shili kombaanga yoye.

Aantu ohaya longitha iimaliwa, okulanda iipundi niitaafula yopashinanena, mbyoka hayi monikitha nawa momagumbo gawo, nuuna omuntu a kuutumba ko, oha kala uuvite uunambano.

Otu na omaliko giiponda ngoka aantu haya longitha okugwanitha po oompumbwe dhawo ngaashi okufuta oosikola, iipangelo, okulanda iikulya niizalomwa naashihe shoka tashi inyenge oshi li kohi yokulongitha oshimaliwa.

Aantu ohaya longitha oombaanga, okupungula iiponda yawo, opo yawape okuyi longitha nawa, nelalakano kaayeyi hanagulepo, uuna yeyi kalela momagumbo.

Omatala ogo ehala lyomalandithilo, hoka haku adhika iilandithomwa yomaludhi agehe. Aantu ohaya mono ompito yoku ka landitha iinima yawo yoshiwambo, ngaashi uusila, oomboga, nayilwe ya gwedhwa po.

Ehumokomeho olye etelelwa omashina gokudhenga oondando moositola. Uuna aalandi yahogolola iilandomwa yawo ohayeyi fala pomashina nokupewa kutya otayi kosho ondando yiimaliwa yithike peni.

Ehangano lyoFnb kayishi owala ombaanga yo kupungulila iimaliwa, ihe ohayi gandja wo omakwatho moshigwana ga yambidhidhe mboka yeli mompumbwe itaya vulu oku ikwathela kuyoyene.

Iimaliwa oya simana oshoka aantu oyo haya longitha oku kandulapo oompumbwe dhawo ngaashi oku futa oosikola, iipangelo, oku landa omiti, iikulya nosho wo iizalomwa.

Owuli wahala okuninga oshilyo shoombaanga yontumba? ngaashi Bank Windhoek, FNB, Nenge Standard? Inda nena positola yo Standard eto ipatululile okambo koye kombaanga ko Standard Bank ndjoka yili popepi nangoye.

Otuna omaliko giiponda ngoka aantu haya longitha okufuta oompumbwe dhawo ngaashi okufuta oosikola, iipangelo, okulanda iikulya nashihe shoka tashi inyenge tashi pula oku longitha iimaliwa.

Otuna iimaliwa yayoloka ngaashi iimaliwa iikukutu oshowo omafo. Nokiimaliwa oyo tuu mbyoka okuna iihako yayoloka. Niimaliwa mbika ohatu yi longitha oku gwanithapo oompumbwe dhetu adhihe.

Otuna omaludhi giimaliwa ya yooloka, tuna omakwanza, oolanda, British pond, ooshowo ooEuro niimaliwa oyo tuu mbika, oyina ongushu yiivule nohayi longithwa ayihe oku gwanitha po oompumbwe dhaantu.

Owuli walimbiliwa na owapumbwa oshimaliwa shomeendelelo opo wuvule okukandula po oompumbwe dhoye? Ano ombaanga yaStandard oyo yimwe yomoombaanga ndjoka hayi vulu okukwathela aakwashigwana oshimaliwa.

Otu na omaludhi gopaali giimaliwa. Tu na iimaliwa iikukutu osho wo yomafo. Naantu ohaya longitha iimaliwa mbika opo ya kandule po oompumbwe dhawo ngaashi okulanda iikulya momagumbo, okufuta oosikola osho wo okumbaanga kuumbo wawo womapungulilo.

Monale aantu oyali haya lala poombaza dhiinamwenyo ngaashi oongombe, niikombo nosho tuu. Ihe methimbo lyongashingeyi aantu ohaya lala koombete noombete ndhoka odhi na omitse nuusikopa wu li kooha.

Otuna omaludhi giimaliwa oyindji ga yooloka moshilongo shetu sha Namibia. Iimaliwa yimwepo oya thanekwa omukokoli pelesindente gwetu, tatekulu Sam Shafishuna Nuuyoma, oshowo yimwepo oya thanekwa tate nenge nditye omusimanekwa tate Hendrik Witbooi. Iimaliwa yimwe iikulu mbyokayqa lala hatu longitha. Iimaliwa oya simana oshoka ohatu yi longitha okukandulapo oompumbwe dhetu.

Ooyene yoositola oya longekidha uumbamba moositola dhawo, moka hawu longithwa kaalandi oku kwatela iilandomwa, uuna nenge pethimbo ndoka taya landa nenge yeli mositola.

Otuna iimaliwa iikukutu noyomafo omakwanza neEuro. Iimaliwa mbika ohayi kandulapo omaupyakadhi ogendji moonkalamwenyo dhetu ngaashi okulanda iikulya, okufuta oosikola nokukwathela mboka yeli natango moompumbwe.

Ombaanga yo FNB oyina egandjo lyomukuli lya ngambekwa moka omuntu a pitikwa owala a indile omukuli uuna ti iyadha eli mompumbwe ye eyifute pethimbo .

Iimaliwa oya simana moshigwana, oshoka ohayi kwathele aantu yagwanithe po oompumbwe dhawo. Ngaashi okufuta oosikola niipangelo, okulanda iikulya niizalomwa naashihe shoka tashi inyenge oshili kohi yelongitho lyoshimaliwa.

Otu na iimaliwa yomaludhi ga yooloka niimaliwa oyo tuu mbika ohatu yi longitha opo tukandule po oompumbwe dhetu ngaashi okulanda iikulya momagumbo, omiti, okufuta oosikola osho wo okupungula kuumbo wetu womapungulilo.

Nedbank oyo yimwe yomombanga dhoka hadhikwathele aantu momunkalo goku yapitika okulya omukuli nelalakano aantu yatunge omagumbo gondjodhi thaneko dhawo naakwanezimo yawo.